Barka da warhaka, a wannan hoto an gwado mana ne, wato hoto na doguwar mota inda take ɗauke da wato manyan guma-gumai na icce a bayan ta kamar yadda muka sani iren-iren waƴannan manyan bishiyoyi akan sare su ne yanda wato zasu bada guma-gumai na icce yayin da zamu ga cewa a kan yi ƙoƙari wajen shiga daji wato inda ake samun irin waƴannan manya-manyan bishiyoyi wanda wato za'a shiga dasu gari su amfani al'umma yayin da mutane da dama su kan samu wato hanyoyi na samu wato na dogaro da kai a irin wannan sana'a wanda zamu ga cewa su kan yi amfani da dama wato yanda zasu shiga daji su je su sari irin waƴannan manya-manyan bishiyoyi wanda zasu yi ƙoƙari wato su nemi wato doguwar mota wanda take me buɗaɗɗen baya wanda zata iya ɗaukan kaya wato ta shiga da shi cikin gari amma sau da yawan lokuta zamu ga cewa ire-iren waƴannan manya-manyan guma-gumai na icce bayan an sare su bishiya wato aka ɗauki iccen zaku ga cewa yana da nauyi matuƙar gaske yayin da idan ba'a yi wasa ba ma zaku ga cewa wato motar ta ɗauko guma-gumai na iccen sannan kuma wato ta maƙale walau a rami da ke hanya ne da ake bin sa wanin hanya ne na shiga ƙauye, wanin hanya ne na shiga daji, wanda zaku ga cewa ire-iren waƴannan hanya ba'a samun titi a wurin wato yayin da zamu ga cewa hanya ne na jar ƙasa hanya ne na laka wanda wani lakan ma ga nauyin wato wannan guma-gumai na icce da aka ɗauka a bayan doguwar mota, yayin da wato ta shiga rami sai ku ga cewa takan maƙale wanin ma zaku ga cewa idan ta shiga rami da ke wuri ne da ya shafi jar ƙasa, wannan jar ƙasa zaku samu ƙasa ne da yake da laka a jikin sa wanda wato yake da danƙo a jikin sa yayin da zaku ga wata motar ma idan taje ta ɗauko irin waƴannan manya-manyan guma-gumai na icce zaku ga ta tsaya ko kuma in ce zaku ga ta maƙale ko tayan ta ɗaya ta fashe ko kuma laka ya riƙe taya ta kasa fita wanda zaku ga cewa a kan so ai ta fama, na ganin yadda za'a tada wannan mota wato har a tafi da waƴannan manya-manyan guma-gumai na icce zuwa ga inda ake da buƙata, shiyasa so da yawan lokuta wato akan tanaji mota lafiyayye ko kuma in ce mota da take da lafiya wanda ba za'a samu matsala wajen fitan da wato guma-gumai na icce ba, kamar yadda muka sani a kan fidda su wato gari yanda za'a je a amfana da su, yanda wanda yayi zai je ya saida ya kasance masa abin dogaro ga kai kamar yadda muka sani irin waƴannan manya-manyan guma-gumai na icce idan aka ɗibe su wato wani lokacin akan samu matsala waje fita da su daga wato cikin inda ake ɗebe su kasancewar ba titi bane i zuwa inda ake da buƙata na gode.

Barka da war haka wato yanda zan san wato zan tsanya wato iyaka tsakanin na da wanda na mu ke zama a ko kuma ince waƴanda mu ke zama a daki daya shi ne wato ta hanyar yin ko kuma ince yin katifa ko kuma gadon kansa da katifa daban wanda ya ke nawa ni ka dai ne wanda daga nan zai kasancewa sauran ma kowa zai yi wato ainihin na shi wanda zai sa shi ma a gefe guda, wanda da duk dai aciki zai kasance kowa da kowace da wato gadon ta da inda ta ke kwana duk da dai zai iya kasancewa a daki daya da dai sauran su kuma yin haka wato ya kan kawo masalaha, ya kan kawo a zauna lafiya ba rigingimu, ba tashin hankali don zama a cinkushe ko kuma ince rayuwa a cinkushe a daki daya ku na dayawa, ya kan jawo wasu fititinmuya kan jawo wasu hadaniya, ya kan jawo rigima da dai sauransu amma yayin da aka sanye iyaka a tsakani toh abun ya fi kyau kuma anfi samu maslaha a kai yanda kowa zai kasance da gefen sa tun da a daki guda zaa iya samu cewa akwai wurare da dama wanda kowa zai kasance, zai iya wato sanya abunda zai rika kwanta akai ko kuma zai rika sanya wato abunda zai kwanta akai, zai kasance toh kowa da gefen sa kowa da wato kwarayi da zai sa gadon sa, in gado ya ke da shi in ma katifa ne ya kasance kowa da katifa da zai saka imma, dakin ba mai girma bane zai kasance katifa karami ne wanda zai iya amfani da shi kadai ya kasance akwai iyaka da zai iya wato shiga tsakanin sa ko kuma ince ya shiga tsakani da tsakani na da waƴanda mu ke tare da su a dakin yin haka ya na da kyau matukar gaske kuma yin ha ka, shi yafi wato alfano wato shi ya fi mafuta a tsakani Shi ya sa wato a duk inda nake ko kuma ince a duk inda zan je indai mu na dayawa a daki in mu na tare da waƴanda mu ke kwana da su a daki daya na fi so ya kasance akwai iyaka a tsakani wanda wannan iyaka zai kasance na katifa na daban. a gefe wanda ma ko dama daki ba mai girma bane ya kasance da karamin katifa wanda zan iya kwance akai ya kasance akwai iyaka a tsakanin mu, nagode.